Kic opye iwi ature dude olingo olingo macol tar kome bene doki kiyer yer enini konyo me kwanyo pig ature ci tero iwi ature mukene weko atureni nya en bene cwiyo pig ature me yubo moo.

Kabedo ma odongo kabedo man tye ki odi mabeco ento polgi weng tye odi gurofa madongo ma cito wa lamal i kingi bene watye ki yo ma kiyubo maleng ma kiliyo iye lam kabedo ma odongo calo man tye ki jami mabeco calo odi yadi, gangi kwan ki bene wa ka gwoko lutim bal maber lum bene tye i kabedo man tutwalle dong ki inyim ot moni ma kalane tye kwar-ni kun gitye kiyubogi maleng.

Nyang obuto mot i teng pi, pi man ocungo mot mape kamol en nyang man ongamo doge mot tye ka kuto gimo keken madonyo iye calo lwangin teng pi man bedo got got kun lum otwi ikin godi man.

Eni cukul cukul enini kiyubo iye ot guropa kun ot guropa eni pud pe otum lanyute ni tye yen ki bao ma kigoyo malo kunu iwi guropa nyutoni kimito medo ot cito malo ki kunu wang otte tye kiwero makwar kun kicelo cukul manoo.

Yeya tye mapol ata ka lette iwi pii ki winyi bene tye ka tuk madwong ata iwi pii man pol bene tye malo matar lipet calo cak winyi man guyaro bwomgi maleng kun gituk mot ma nenone mit.

Dul yen matye kadongo kacel ceng bene tye ka ryeny maleng ikomgi odi tye ikin yen magi dok bene dano bedo i odi magi

Kulu ma got tye idyere kun pii-ni kulu eni mol ikin godi man matar kun mol kikero adida ma dano pe romo kwang kunu i teng kulu man watye ki yadi ki lum madwong adida

Lacek tye ka neno ngeye en tye ma tunge ogom odok angec ci dok ogono odok i iye ocung mot ikin lum enini lum eni-ni pe dwong tutwal kun kabedo man ene ginongo i iye cam ringo lacek mit mada kun lacekgibedo itim

Bunga ma okate matek adada kun i kor yat mo ma obutu abuta i wi bunga man ngec ocung iye ngec bedo i kabedo polle i pii ki ca mukene bene bedo i ngom calo dano mukene-ni en tiyo ki yibe me jwato dano i pii

Cente me Uganda ma kiyaro igi i Uganda kitiyo ki cene me konyo cato wil dano tiyo kede me wil jami mapat pat ma cwinygi mito calo dek mutoka mki jami mapol ata ka ngat ma pe ngeyo tic ki cene iyo maber cik me Uganda aye keme kwede.

Rii gin adek tye idye lum inget pii aryo coung ite yat kiacelocung bor ki yat yadi tye mapol atar ki lum bene tye mubake ata kenyo

Tawii madit ma odi ki yo mabeco ma kiliyo lam iye ti iye lugedo gin adek gitye ka yubo teng gudi kun gin weng omako ciperi teng yo man bene watye ki ka wot pa dano ma dano tye ka wot iye odi gurofa tye madwong kun dano dwong i ka bedo man dada

Dul dano ma gitye ka kwan i pii nam ki mukene gubedo i kweyo ki gwokke i kom ceng got tye oile malo.

Mego ma otweyo wiye ki latam tye i poto ki wode ka pito mutungulu kun ingegi tye dong cam ma odongo ma gileng ma gibeco adida kun yadi bene tye ki inge cam man ki pol oumo wi yadi eginio weng ki ceng bene tye ka ryeny eno pe matek tutwal

Man eni pii matye ka mol ikin godi kun bino piny kama godi pe i iye iteng pii tung kany ki tung kwica watye ki yadi mapol ki lum bene pol tye ma oumo wi yadi ki pii-ni weng kun tye matar

Yeya gin abic tye ka lete iwi pii i kom abic yeya aryo tye ki dano aryo aryo iye co magi gubedo mot iyeya kun ngat acel tye ki lacer yeya i cinge ma oluto i pii.

Latin awobi man tye ka wot igudi ki tyene nono iteng lum en oyeyo kicaa iwiye Kun mako ki cinge tung lacuc icinge tung lacam omako iye panga.